Aanafaalama ohaya longitha ominino ndhoka dha tsuwa oombululu okutekala iimeno yawo. Ominino ndhoka odho ihe dha kogekwa koopomba

Omeya oga pumbwa okudhindwa gakale gayela manga inaga nuwa, nolundji epangelo lyaNamibia ngele omvula yaloko ohaya gandja uumuti mboka hawu yi momeya opo aantu yanwe omeya gayela.

Opu na omikalo dha yoolokathana ndhono aanangeshefa nenge aanafaalama haya longitha ngele taya munu oohi. Oohi ohadhi vulu oku munwa muundama.

Monamibia omuna omahala ogendji ngoka ge edhilila iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo mbyoka oyilimo hayi silwa oshimpwiyu nopuna ehala mpoka hayinu omeya

Uuna omvula ya loko omilonga oha dhuudha etadhi tameke okutilahi omeya ,omeya ngoka ohagayi momadhiya taga faalele wo oohi dhoka tadhi zi momilonga.

Oondjuhwa ohadhi gandja omayi. Aantu ahaye dhi tekula molwa uuwanawa mboka. Omayi oha ga liwa Uuna ga pakwa po na ohaga longithwa woo oku omakuki giituthi yi ili no yi ili.

Uuna omeya ga pwine momadhiya oshowo muuthima oohi odhindji ohadhi monika oshoka ohadhi kala mo odhindji go omeya ga pwine mo.

Molwa omashina ngoka ga ndulukwa po, monena iilonga oyindji otayi longwa komashina naantu oyendji ka ye na iilonga molwashoka shoka ya li ye na oku kala taya longo ohashi longwa po komashina.

Omiti odha simana. Momiti omo hamu gondjwa kaantu noshowo kiinamwenyo ya yooloka, ano omiti ohadhi gandja omizile.

Aanafaalama oyendji monena ohaya meneke iimeno mbyoka inaayi pumbwa oonte dhetango odhindji tayi menekwa momashina.

Iinamwenyo oyindji mbyoka yomokuti ohayi valele woo konima yomamanya opo omayi gawo gakale ga gamenwa. Kaaga lyatwe kiinamwenyo iikwawo.

Moondundu odhindji dhoku lala oha mu kala muna oonete dhoka hadhi gamene aantu kaaya like koomwe oshoka oomwe ohadhi etele aantu Malaria.

Aanafaalama monena ohaya longo nuupu uuna taya tekele iimeno yawo, ohaya longitha ominino dhoka dhakogekwa koopomba.

Iinamwenyo mbyoka yomokuti nayo oha yi kala woo ya pumbwa esiloshimpwiyu ndjoka lyaantu. Iinamwenyo mbyoka, yimwe oha yivalwa ooyina eta yasi onkene oya pumbwa oku silwa oshimpwiyu.

Uuna efundja lyeya aantu ohaya kutha oonete oshowo uundjulo, ya ka kwate oohi momeya ngoka ga tondoka okuza momilonga moka mu na oohi.

Oshipa shoongombe oshali sha longithwa monale moondjugo dhaakulupe . Oshali sha longithwa onga osho etalashe mpoka aantu haya lala.

Namibia osha talikako osho oshilongo shoka oshiyamba ngele tashiya moku kokeka omatama. Onkene Namibia oha tumu omatama kiilongo ya yooloka.

Mefuta ohaamwaadhika iinamwenyo oyindji, mbyoka woo yayoloka, uhamu adhika oohi dhomaludhi ogendji nosho woo oombwa dhomomeya.

Aanageshefa mboka aanene ohaya longitha omashina moka omo haya kunu iimeno, momashina moka omo wo iimeno hayivulu okukala yatekelwa.

Oondundu ndhoka dhili momakuti, omo mehala moka hamu valelwa kiinamwenyo yomokuti. Omo woo hayi holama pethimbo lyomvula noshowo lyombepo yepukupuku.

Uuna omvula ya loko. Omidhiingoloko adhihe ohadhi kala tadhi monika nawa. Oshoka omiti odha nyanyukwa nodha ziza nawa.

Olundji mombuga ihamu adhika omiti odhindji. Oshoka ombuga ehala lyoka ihaali mono omvula ya gwana lela.

Omahala ogendji ngoka go kutalelapo nenge gomainyanyudho, opwa tungwa uundamaba mboka womeya, mpono aantu taya vulu oku ya ka mbwide uuna yu uvite uupyu.

Iimeno mbyoka aanafaalama haya menitha moolaboli ohayi silwa oshimpwiyu unene tuu komashina.

Aanafaalama ngele taya tekele iimeno yawo, ihaya longitha we omayemele, ihe ohaya longitha ominino ndhoka hadhi kogekwa koopomba.

Iimeno yimwe ngaashi oomboga dhopashinanena, oyina omafo omapu, no ihayi pumbwa naana oonte odhindji dhetango. Aanafalama yamwe, ohayeyi kokeke momashina.

Okuna oosikola dhopaungomba ndhoka hadhi longo aantu nkene iinima hayi tulwa kumwe noku kogekwa ngaashi ominino noshowo omalusheno.

Aatokele oyo aantu yotango moshilongo shaNamibia, noya simanekwa. Ohaya pewa oshikukuta kehe omwedhi.

Okuninga iikunino kashishi owala osima yowala . Omuntu okuna okukala atekela iimeno ye nokuna wo okukala alongekidha evi.

Miiheke nosho wo momakuti, omu na iigwanga, mbyoka oonganga nosho wo aantu haya longitha oku panga omauvu ga yoolokathana.

Aanafalamo mboka haya munh oohi ohaya ningi uundama wawo noo samende opo omeya ngoka gena oohi kaa ga pwinemo taga endelele.

Omamanya ngoka geli momakuti osho wo mombuga oga simana wo ngele tashiya piinamwneyo mbyoka yomomakuti oshoka iinamwneyo mbyoka omo hayi valele momamanya moka.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kambadhala opo ya ninge uundama wa yooloka. Opo uuna okandama kamwe ka kwatwa komukithi uukwawo itawu kwatwa.

Aanafaalama oyendji mboka haya landitha omayi, oye hole okumuna oombaka peha lyoondjuhwa, molwaashoka oombaka ohadhi vala omayi ogendji.

Manga aanafaalama inaya tula oombuto dhawo mevi, evi ohali kala lya pumbwa oku longekidhwa, ndono lya pumbwa oku yelekanithwa noshowo lya pumbwa oku tulwa mumwe nuuhoho.

Aanafalama mboka ye na iikunino, ohaya longitha omikalo odhindji okukala ya tekela iimeno yawo. Ohaya longitha wo ominino dhoka dha kogekwa koopomba.

Miinamwenyo mbyoka yomokuti omwa kwatelwa wo iinamwenyo mbyoka hayi ithanwa oongol. Oongolo ohadhi li omwiidhi noshowo hadhi nu omeya onga iipalutha ya kehe esiku.

Iinamwenyo mbyoka ye edhililwa modhalate yiinamwenyo oya gamenwa, niikwawo mbyoka uuna ya adhika yili kondje nenge hayi iyakele kondje nayowo oya gamenwa nuna weyi yaha omuntu oto vulu oku kwatwapo.

Pethimbo ndiyaka lyiita, aantu oya li ya thaaneke komamanya, shoka monena hashi dhimbulukiwa onga ondjokonona yoshilongo.

Miiputudhilo yopombanda oshowo moosikola dhopaungomba, omuna wo aanasikola mboka tayi ilongele oshindji kombinga yomeya.

Aanangeshefa mboka aashona ohaa kunu oombuto muufwagafwaga. Ngele dha koko, ohaye kedhi landitha kaanafaalama aanene opo ya ka tsike moofaalama dhawo.

Ombuga olyo ehala ndyoka lyamwena nayi noonkondo ohamu adhika iinima ya yooloka ngaashi oondundu nosho wo omiti dhi li omalompalompa.

Opuna wo aanafaalama mboka yena iikuku yoondjuhwa, aanafaalama mboka ohaya munu oondjuhwa nelelakano yavule okulanditha shoka tashizi moondjuhwa, ongele onyama nenge wo omayi.

Aawambo ohaya kambadhala omikalo dha yoloka nkene taya vulu oku kala ya pungula omeya opo ye galongithe pethimbo ndyono omvula yasheka .Ohaya fulu omithima nosho woo oondama.

Uuna omvula ya loko omilonga odhindji ohadhi udha e tadhi tameke okutilahi shoka hashi eta efundja. Momeya ngoka haga zi momilonga ohamu kala mu na iilyani ngaaashi oongandu noshowo omayoka.

Olundji momakuti oha mu adhika wo omahala ngoka ga tungwapo nelalakano gokuvululukilwa. Omahala ngaka oha ga gandja omizile kaantu uuna taya ende momakuti e taya vulwa ota ya vulu okuvululukwapo.

Iinima yomokuti ngaashi uulimba, uunyenti, nuunkandanga, ohawu longitha omamanya ngoka gomokuti, okuvalela konima yago, opo uunimona wawo wukale wu li megameno.

Aanafalama mboka haya munu oohi oha ya kala ye na oshimpwiyu okukaleka omeya ngoka ge na oohi ga kale ga yela noge li muundjolowele.

Oondundu, odho wo hadhi longithwa kiinamwenyo mbyoka yomokuti. Uuna yahala okuholama omvula ohayi yi konima yoondundu hoka, nuuna yahala okuvala, oyindji ohayi valele konima yoondundu hoka.

Monena aanafalama oyendji, ohaya longitha ominino, ndhoka dha kogekwa koopomba, uuna taya tekele iimeno yawo.

Uuna omvula ya loko iishitwa ayihe yambanda yevi oha yi nyanyukwa omiti wo nadho oha dhi kala dha ziza nawa dha pandula komvula.

Ompanda oyo oshinamwenyo shomokuti. Oompanda moNamibia odha pumba, onkene odha gamenwa kuukongo kaa wu li paveta.

Opo omuntu eye po noshikunino shontumba okwa pumbwa oku kala ena uunongo, oshoka ngele omuntu kena uunongo washa otaka hulila muunyengwi.

MoNamibia evi olya pumba onkene aanafalama mboka aanene oha ya longitha omashina okumeneka iimeno yawo.

Momahala ogendji moka muna oondundu ohamu adhika wo omiti odhindji momahala moka ihaga vulu nana okutungwa omagumbo oshoka inaga yelekana.

Iimeno inayi pumbwa omeya ogendji ga pitilila, oshoka ngele omeya oga ningi ogendji, iimeno ohayi henwa komeya eta yi si.

Olundji pomahala ngoka gomomakuti oshowo miiheke oha mwaadhika omahala ngoka ga tungwapo ngono aantu haya vulu okulongitha, uuna ya talelepo omati ngoka nenge iiheke mbyoka.

Aawambo oya simaneka oshimbombo, uuna aantu ta yeya kuuyenda. Uuna omuntu ta zipo tayi ondjila onde, oha telekelwa onguta yoshimbombo.

Opuna omikalo dha yooloka mpoka aantu taya vulu okuninga uundama wokumuna oohi. Otaya vulu okulongitha oonayilona nenge oofwagafwaga ndhoka oonene etaya tulamo omeya yo taya kunumo oohi.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaya longitha oonete okukwata mo oohi dhawo momeya ngele dhakoko.

Mo Namibia omuna iikunino mbyoka yeedhilila iinamwenyo yomokuti. Miikunino moka iinamwenyo yomokuti oyilimo hayi silwa oshimpwiyu. Noyagamenwa kolukongo lwaali pa veta.

Aantu ohaya longitha oonete oku kutha oohi momeya. Oonete ndhoka ohadhi kala dhina oombululu, opo oohi ndhoka inadhi adha oku liwa, dhi shune momeya.

Uuna efuta lya pindjala, omakuthikuthi galyo ohaga kala ge na oonkondo unene nohaga vulu okuthika kokule hoka ihaaga thiki shito, onkene aakwashigwana ohaya kala taya lombwelwa kaaya kale pooha dhefuta uuna lya pindjala.

Opu na iimeno yimwe mbyoka inayi pumbwa oonte dhetango odhindji, oshoka oonte dhetango ngele odha ningi ondhindji iimeno mbyoka ohayi vulu okusa.

Iinamwenyo mbyoka yomokuti ngaashi uulimba noshowo omakakala ohaga valele kohi yomamanya, ngoka haga adhika momakuti.

Aanafaalama yamwe oye ya po nedhiladhilo lyo ku meneka iimeno yawo mbyoka hayi mene meni lyomatungo. Shika ohashi ningwa oshoka omavi oga pumba.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, oya tunga uundama wawo woohi noosamende opo omeya ngoka gena oohi kaga pwine mo.

Uuna omvula ya loko aantu oyendji ohaya kambadhala omikalo dha yooloka moka taya vulu oku kala ya pungula omeya opo ya ya vule oku ga longitha pokwwenye.

Aantu ohaya munu oondjuhwa nomalalakano gayooloka. Oondjuhwa ohadhi vulu okugandja onyama ndjoka aantu haya li noshowoo omayi ngoka haga liwa.

Aanafalama oye yapo nomukalo ngoka haya longitha onete okusiikila iimeno yawo mbyoka inayi pumbwa oonte dhetango odhindji.

Uuna omvula inayi loka nawa, iimeno mbyoka yali yakunwa ohayi vulu okusa, oshoka kapena omeya ga gwana.

Monena aanamapya , ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo noshowo aanafalama ohaya longitha omambakumbaku okupulula oofalama dhawo.

Ooyene yomikunda odhindji oye etapo Opoloteka ndjoka aanamukunda haya gongala etaya katsika omiti dha yoolokathana.

Oongombe oyo iitekulwa mbyoka yomegumbo. Aantu ohaya tekula oongombe opo ya mone mo omahini nenge wo onyama.

Aanafaalama oyendji, ohaya kunu iimeno nelalakano lyokulanditha iiyimati mbyoka tayi tulako kondje yiilongo nenge meni lyoshilongo.

Monena omavi gokuninga iikunino iinene oga pumba. Aanafaalama oye ya po nomukalo ngoka taya vulu okumenitha iimeno oyindji taku longithwa omashina moolabola oonshona.

Aantu yamwe ohaya landitha iinima ngaashi iihape mbyoka hayi liwa kaantu. Aantu ohaya yi komatala opo ya vuke okwii landela iihape yawo.

Aawambo oyendji, oya simaneka oku muna oondjuhwa. Omagumbo ogendji gopashiwambo oha ga kala gena oondjuhwa.

Oohi odhi li odho shimwe dhomiinima mbyoka iipu okumunwa, oshoka iha dhi pula naana iinima oyindji, odha pumbwa owala omeya nokukala pehala pwayela.

Pomahala mpoka pwe edhililwa iinamwenyo mbyoka yomokuti opu na wo aaniilonga mboka haya sile iinamwenyo mbyoka oshimpwiyu.

Mombuga ohamu adhika iinima yayooloka. Ohamu adhika omamanya nosho wo oondundu, ohamu adhika wo omiti omishona lela.

Pomahala apuhe mpoka pena oopate mangaa inapukala oopate opwali pena owala iitawuwa oshowo oondjila ndhoka dho kolupadhi.

Aanafalama mboka haya longo omatama ohaye gapakele nawa nokuga opaleka, opo ya vule okulanditha koositola oonene oshowo kiilongo yokombanda.

Moshitopolwa shoka shombuga, ohamu adhika iimeno nenge omiti omishona lela oshoka omiti dhimwe ihadhi vulu oku mena mevi ndyoka ekukutu.

Ombuga olyo ehala ndyoka lyamwena noonkondo, ohamu adhika oondundu, omamanya nosho wo omiti omishona lela.

Iithitikuti ohayi longitha omamanya ngele tashiya kegameno lyawo. Omamanya oha yi ga gamene kuutalala nosho woo komvula.

Olundji uuna aantu taya ende okuza pehala limwe ta yayi pehala ekwawo ohapu kala puna oma pulakata ngoka haga wilike aantu kutya ngawo oyeli pehala lini

Mefuta, ohamu adhika oombautu odhindji ndhoka hadhi ka yula oohi. Oombautu dhimwe, odho paumwene, ndhoka aantu ya ishangitha ya vule oku kala taya yulu oohi mefuta.

Aantu ohaya longitha oonete oku opaleka omeya. Oonete ohadhi longithwa wo okudhinda omeya, opo dhikuthemo iiyagaya, noshowo iipuka.

Momamanya namo wo oha mu vulu okumena omiti. Omiti ndhoka hadhi mene momamanya oondhoka hadhi vulu okukala dha pungula omeya ogendji momafo gadho.

Monena aanafalama mboka aanene ohaya kunu iimeno yawo taya longitha omashina oshoka evi lyokuninga oofalama olya pumba.

Mombuga omuna iinima oyindji mbyoka ya yoolokathana. Ohamu adhika oondundu osho woo omamanya.

Miiheke oshowo momakuti omo moka hamu mene omiti niimeno ya yoolokathana, oshowo iigwanga.

Ombuga oya mwena nayi noonkondo. Mombuga ohamu adhika oondundu nosho wo omamanya niimeno iishoneelela.

Moopate dhoka dhakwatakanithathana omahala gokokule oto adhamo woo pooha dhopate pwatungwa omahala ngoka aahingi yiihauto taya vulu okuya ya vululukwepo yo yathuwepo, oshoka inaya pumbwa oku hinga yavulwa otaya eta iiponga

Aanamapya una yateya etaya yungula iilya yawo oya simaneka okuyi pungula miigadhi mbyoka hayi kolongwa tango meni manga ina muya pungulwa iilya.

Oongombe odha simana. Aantu yamwe ohaya munu oongombe nelalakano opo yavule okukuthako onyama, omahini nenge woo oshipa.

Uuna aatalelipo taya zi kulwe taye ya moshilongo opu na aanangeshefa mboka ye na iitukutuku mbyoka hayi futilwa, uuna aataleli ya hala oku ka enda nayo yatale uushitwe wa yooloka pomahala mpoka ya hala okutalela po.

Okuna omikalo odhindji ndhoka aanafalama haya longitha oku tula oohi momeya ngele taye dhi kunu mo. Yamwe ohaya kunu owala moonete opo oohi dhaa andjakane nomeya agehe.

Uuministeli mboka wuna konasha nuuniimuna nuunamapya ohawu talelepo woo omahala gaanafaalama okumona kutya aanafaalama otaya longo tuu shili.

Koosikola ndhoka dhopawungomba oku na woo aanasikola mboka haya yi ko ya kiilonge oshindji kombinga yomeya.

Aanafaalama aanene oyena omikalo dhokutekela iimeno yawo. Ohaya kutha ominino eta ye dhi enditha pomakota giimeno yawo ndhoka woo dha kogekwa koopomba.

Pethimbo lyoomwe aantu ohaalongitha oonete okwiikelela koomwe, oshoka omwene ndjoka onkiintu ngele oye kuli, omuntu ohovulu kukwatwa ku malaria.

Muuyuni omuna omambakumbaku gayooloka . Omambakumbaku ogo iitukutuku mbyoka yina oonkondo . Ohayi vulu okunana iihauto iikwawo noshowoo hayi vulu okupulula omapya.

Aanafalama oyendji ohaya kambadhala okuya kumwe etaya longitha omadhiladhilo gamwe, opo ye ete po oofaalama dhayoolokathana mpono taya vulu okulongela pamwe.

Monena aanamapya oshowo aanafalama, otaya longitha uushina, oshowo omambakumbaku, okupulula omapya gawo.

Iinamwenyo mbyoka yomomakuti, oya edhililwa momahala ngoka woo gagamenwa. Ohayi kala woo tayi silwa oshimpwuyu, nuuna yakwatwa komikithi ohayi vulu oku pewa omiti.

Oongombe odho iitekulwa yomegumbo oongombe ohadhi silwa oshimpwiyu megumbo. Ohadhi zi wo omahini kombanda yomahini ohaku kala kuna omagadhi ngoka aantu haya longitha okutoya.

Iiwanga osho woo omiti dhimwe ohadhi longithwa oku panga omikithi dha yoolokathana, naantu ohaya ka konga iiwanga mbyoka, ya vule oku yaludha aavu.

Aafaalama oyendji ohaya kambadhala opo uuna omvula ya loko ya vule okukala ya hupa omithima. Opo uuna okwenye taku adha otaya vulu okukala yena omeya ngoka taya gandja kiimuna yawo yivule okukala ya mona omeya.

Uuna oondjuhwa tadhipewa iikulya odha pumbwa oku pelwa mokapokopoko. Ina dhipumbwa oku pelwa pevi opo aantu ya yande omikithi.

Iinamwenyo oyindji mboka yomomakuti, iinambili, noha yi vulu okugumwa kaantu. Iinamwenyo mbika ngaashi oonduli, iinambili noonkondo.

Monena aanafaalama oyendji otaya longitha omashina moku etapo iimeno yawo ya yoolokathana. Ohaya longitha woo omashina ngoka gokuhelela.

Aantu ohaya longitha iiyenditho ya yoolokathana, oku thika pomahala ga yoolokathana. Yamwe ohaya longitha oku kayila oondongi oshowo oku kayila oonkambe.

Omambakumbaku ohaga longithwa iilonga yayoolokathana. Ohaga vulu okulongithwa okunana iiyenditho iikwawo, okupulula, okuteta omwiidhi, nosho tuu.

Olundji oondjuhwa odho iikwamawawa mbyoka kayi hole oku lala pevi nomukalo ngoka ohayi vulu oku kala ya ningilwa oshikuku.

Uuna aantu taya kwata oohi taya longitha oonete ope na omikalo ndhoka dhina okulandulwa ano, onete oya pumbwa okukala yina oombululu oonene opo uuhi mboka uushona wuvule okupitamo wushune momeya.

Pethimbo ndyoka oshilongo shali tashi kolonyekwa, aantu mboka yali miita oyali yathaaneke omathano komamanya. Shika shili hashi longithwa monena onga ondjokonona yoshilongo.

Mombuga ihamu mono omeya ga gwana. Omvula ndjoka hayi loko kombuga kayi shi oyindji. Onkene ohamu adhika owala omiti omishona, dhoka hadhi vulu okuhupa ele mevi lyakukuta.

Aanafalama mboka haya munu oondjuhwa, oyena omalalakano gayoolokathana. Yamwe ohaya munu oondjuhwa, yamonemo omayi, yo yeke galandithepo, opo yamonemo iisimpo.

MEtosha omo mehala moka muna iinamwenyo oyindji, yimwe oyi li mo hayi li omwiidhi, yo wo yimwe oyi li mo hayi li onyama yiinamwenyo iikwawo, mbyoka yi li mEtosha.

Opuna omaludhi gamwe gomiti ngoka gena omidhi dha kola nohadhi kala dhapungula omeya omeya uule wethimbo ,omiti dhoka ohadhi vulu okumena momamanya.

Manga aantu inaaya tula oombuto dhawo mevi , evi ohali kala lya pumbwa oku longekidhwa . Evi ohali kala lya pumbwa oku yelekanithwa nosho woo oku tulwa mumwe nuuhoho .

Uuna omeya ogendji ohashi kala oshidhigu oku kutha oohi momeya. Naantu oyendji ohaya kanithilemo oomwenyo dhawo, taya kambadhala oku kutha oohi momeya.

Aanafalama oyendji ohaya munu oondjuhwa nomalalakano ga yooloka. Oondjuhwa ohadhi munwa opo dhi gandje omayi kaantu, onyama, omalwenya ngoka haga longithwa okuninga iikusinga oshowo uuhoho.

Aantu oyendji monena oye na iikuku yoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi gandja uuhoho mboka hawu longithwa okutula pomakota giimeno, niimeno ohayi koko nawa.

Pethimbo lyuutalala, iinamwenyo noondhila mbyoka yomokuti, oha yi holama konima yomamanya, opo ya ha se kuutalala.

Olundji pomahala mpoka pu na omilonga kombanda yomilonga okwa tungwa oontopa, opo aantu opo aantu ya vule okuthika handiyaka yomulonga.

Omeya ngoka gakaka ohaga etele aantu omukithi ngoka gokolela. Omvula ngele yaloko epangelo ohali gandja uumuti mboka aakwashigwana taya vulu okutula momeya opo wu opaleke omeya.

Iimeno yimwe ina yi pumbwa oonte dhetango odhindji aanafalama oha ya tulako oonete opo ya ngambeke oonte dhetango ndhoka tadhi thiki kiimeno.

Opuna ooskola dho paungomba oshowo iipunduthilo yopombanda mbyoka yina oshilongwa shoka shokwilongela omeya, naaskola oyendji ohayi longele oshilonga shika.

Opuna ondjuhwa ondumentu ndjoka hayi ithanwa shikondombolo. Ondjuhwa ndjoka ohayiigi kehe ongula, ihe ondjuhwa ndjoka ihayi igi ngele yasa ondjala. Ano pethimbo lyondjala shikondombolo iha igi.

Aanafalama mboka haya munu oohi, oha ya si wo oshimpwiyu opo ya pe oohi dhawo iikulya dho dhivule oku koka.

MoNamibia omu na omahala ogendji ngoka ga gamena iinamwenyo yomokuti, nuukongo waa li paveta momahala ngoka owa indikwa.

Iinamwenyo mbyoka yomokuti nayo oyagamenwa, nando yimwe oyikale yili pondje yondhalate ndjoka yiinamwenyo, oshoka ngele owaadhika toyi yaha nena owataaguluka oompango.

Uuna aataleli tayeya okutalela po iilongo, ohaya kunkililwa wo kaya kakeke pomahala mpoka taya yi ano yathige po pwayela.

Oondjuhwa oyo iitekulwa mbyoka hayi vulu oku tekulwa momagumbo. Oondjuhwa ohadhi pumbwa oku pewa iikukya noshowo omeya esiku kehe.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno yawo, taye yi kunu momikwewo, opo sho taya ka tekela nominino dhawo kehe oshimeno otashi kala sha mona omeya.

Momahala ngoka gomomakuti ngoka haga hili aataleli, momiti dhoka dhili momakuti oko kwashangwa hoka hakuulikile omuntu ondjila ena okulandula uuna eli mokuti.

Opuna aanangeshefa mboka aashona, mbono haya kunu oombuto muuthaganyana, yo ya vule okudhi landitha kaanangeshefa aakwawo uuna dhamene.

Ombuga olyo ehala ndyoka ihali lokwa nana omvula yagwana onkene, ohamu mene owala omiti omishona lela.

Opuna aanangeshefa mboka yena omatukutuku ngoka hagiindilwa kaataleli uuna tayeya moshilongo opo yekeendemo nago ,omatukutuku ngoka ohaga futilwa.

Aanafaalama ohaya kambadhala okuninga oonete opo yasiikile yimwe yomiimeno yawo, oshoka iimeno yimwe inayi pumbwa oonte dhetango ondhindji.

Aanafalama mboka haya longitha ominino oku tekela iimeno yawo. Ohaya kambadhala okuyi kuna momikweyo opo una ominino tadhi tekele iimeno ayihe yi kale ya mona omeya.

Monena, aantu ohayi ipe omagano goongala. Oongala ohadhi monikitha wo pehala, tapu monika nawa.

Moosikola no miiputudhilo yo pombanda omuna aalongwa mboka taya ilongele oshindji kombinga yomeya . Aalongwa mboka ohaya talelepo omahala ohaya ta lelepo omahala ga yooloka gomeya.

Oongombe odho iinamwenyo yomegumbo, mbyoka hayisilwa oshimpwiyu megumbo. Oongombe ohadhizi woo omashini osho wo onyama.

Aantu mboka hayamunu oohii ohayedhitula muundama, moka hayakala tayedhipelemo iikulya opo dhivule okukoka.

Iinamwenyo mbyoka yomomidhingoloko kayishi yomegumbo, omo wo hayi valele momamanya ngoka geli momidhingoloko, onkene omamanya oga simana kuyo.

Opu na aanangeshefa mboka aashona, mbono ha ya kunu oombuto muuthagwathagwa opo ngele dha mene, ya vule ye dhi landithe po kaanafaalama.

Oondjuhwa odha pumbwa okupewelwa iikulya miiyuma, miiyaha nenge miipokopoko opo oondjuhwa kaadhi kwatwe komikithi dhayoolokathana.

Uuna omvula yaloko, iikwamawawa oyindji nayo ohayi tameke wo okumonika momundhingoloko, moka mwakwatelwa okadhila hoka haku tiwa Hamutokakanyandi .

MoNamibia omu na ehala limwe ndyoka lyili koshitopolwa shamaheke , ehala ndyoka oha ku tiwa oRuacana hoka ku na egwo lyomeya.

Momahala ngoka ogendji ngono ge na oondundu ohamu adhika wo iipambu oyindji yomamanya. Konima yoondundu oko wo iinamwenyo yomokuti oyindji ha yi holama pethimbo lyomvula osho wo pethimbo lyombepo.

Moosikola dhopaungomba noshowo miiputudhilo yopombanda omu na wo aanasikola mboka taya ilongele uunamapya nuuniimuna. Aanasikola mboka ohaya talele po oofaalama dha yoolokathana, opo ya mone ontseyo.

Uuna omeya ngoka ge na oohi ga yi oombahiteli nenge ga yi uuzigo, oohi ohadhi si nohadhi kala dha kaama owala kombanda yomeya.

Oohi dhimwe ohadhi munwa nelalakano lyokukala dha opalekitha pehala lyontumba. Momagumbo ogendji oku na uusipili moka mu na oohi dha tulwa momeya.

Aanafaalama oyendji unene tuu mboka haya kunu omatama, ohaye ga kunu nelalakano opo ngele gatulako go taga tiligana ya vule oku ke ga landitha yiimonenemo iisimpo.

Uuna omvula ya loko nomadhiya ogendji oha ga talama omeya. Momadhiya omu na iimeno ya yooloka mbyoka yoo hayi mene ngele omadhiya ga talama omeya.

Momilonga odhindji ohamu adhika wo oohi. Oohi dhomomilonga ihadhi pu mo, oshoka omilonga ihadhi pwine naana.

Mombuga, omo mehala moka ihaamu mono omvula ya gwana, nomiti odhindji ndhoka hadhi mene mombuga, ihadhi kala naana dhina omafo ogendji.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaya kunu uuhi uushona mboka hawu kunwa momadhiya nenge moondama opo dhi vule okukoka dho dhi valathane.

Aanafalama oyendji ohaya muno wo iikwamawawa mbyoka woo ya yooloka. Ohaya munu oondjuhwa, oombaka nosho tuu.

Aanafalama mboka haya longitha ominino okutekela iimeno yawo , ohaya kunu iimeno yili momikweyo opo uuna tayi tekelwa, kehe oshimeno shi kale sha mona omeya .

Omambakumbaku ohaga vulu okupatelwa omatemo ga yoolokathana. Omatemo gamwe ogo ngoka haga vulu okupulula poluma, ano pehala mpoka inaapu pululwa nale.

Pomahala ngoka gomayinyanyudho, opo wo aantu haya dhanene iituthi yawo ya yoolokathana. Iituthi yimwe ohayi kala yomavalo, yomashasho noshowo yoohango.

Ope na iimeno yimwe mbyoka ihaa yi pumbwa oonte dhetango odhindji. Iimeno mbyoka ohayi tulwa moothayila opo yi vule oku kala ya keelelwa koonte dhetango odhindji.

Aanafalama ohaya kunu iiyimati ya yooloka, mbyono hayi tula ko, opo ya kalandithe iiyimati mbyoka, yo ya vule okwiimonena mo iiyemo.

Aantu mboka haya munu oohi, ohaya longitha omikalo dhayoolokathana okukwata oohi dhawo momeya.

Ombuga ehala wo lyapumba naataleli oyendji ohaya zi kiilongo yayooloka taya yi yakatale ombuga kiilongo hoka kuna oombuga.

Uuna omvula yaloko omadhiya, omithima niithilalambo oha dhuudha omeya ethimbo ndyoka olyo woo kyiimuna hayi vulu okunwa pevi.

Ethimbo lyomvula omilonga ohadhi udha etadhi tameke oku tilahi, ngele dha tilehi shika ohashi eta efundja kiitopolwa oyindji.

UUna aataleli tayeya moshilongo ohaya longitha oohauto dhoka hadhi longithwa dho tadhi futwa uuna aataleli yahala okukenda nadho komahala hoka yeya okutalela po.

Pamuthigululwakalo gwaawambo, ondjuhwa, oshimbombo nomboga, oya simana. Iinima mbyoka oyo wo hayi vulu oku telekelwa omuntu onguta uuna ta zipo ta ende oshinano oshile.

Opu na aanafalama yamwe mboka haya munu oohi nuuna oohi ndhoka dha koko ohaye dhi kwata mo, ye ke dhi landithe nenge wo ya tyapule pamwe naakwanezimo yawo.

Momakuti oshowo momahala ngoka ge li moombuga ohamu adhika omahala goku vululukiwa po, opo uuna aantu taya enda momakuti moka otaya vulu oku vululukwa po.

Momagumbo ogendji gomoondoolopa omuna uusiipili mboka wuna omeya, muusiipili moka omuna wo oohi dhoka elalakano lyadho oku wapaleka momagumbo ihe ihadhi liwa

Okukuna iimeno muu nailona oshili nayi noonkondo. Momukalo ngoka ino pumbwa ehala olindji opo wukale weyi kuna muu nailona

Aawambo oye na omukalo ngoka aakadhona yanakatyepa haya fukalekwa pomukalo gwoohango dhomitsali.

Monena aanafalama mboka aanene, oya ninga oofalama dhawo, taya longitha omashina ngoka ogo haga kunu iimeno.

Onkoshi oyo mwene gokuti. Nuuna onkoshi ondumentu tayi ndunduma, ohayi vulu okuuvikila kokule lela.

Aanangesha oyendji mboka ye na iikunino oshowo oofalama dhiimuna ohaya kambadhala opo ya pungule oomeya moondama nenge momithima opo ya vule oku ga longitha uuna taga ka kala ga pata nenge pokwenye uuna ka ku na omvula.

Moondombe nenge momithima moka hamu kala oohi omwa pumbwa wo okukala muna uuyogoki oshoka ,ngele omeya oga yi oombakiteli oohi ohadhi vulu okusa.

Ethimbo ndiyaka pwali pwaana oopomba aantu oyali haya fulu omithima opo yavule okumona omeya goku nwa nomeya goku pa iimuna yawo.

Aanafalama oyendji iya kogeka uumunino uushona koopomba, opo wu vule oku kala tawu tekele iimeno. Iimeno mbyoka ohayi kunwa yili momikweyo, opo shi ninge oshipu ngele tashiya kokutekela.

Monena aantu oyendji oya mona iilonga, oshoka oyo ya pewa iilonga mbyoka yoku hinga omambakumbaku ngoka ha ga pulula, nomukalo ngoka omwaalu gwaantu yaana iilonga moshilongo ogwa shuna pevi.

Momagumbo ogendji gopashinanena ohamu adhika uusipili mboka wuna omeya muusipili moka omuna woo oohi ndhoka dhina omalwaala ga yooloka. Oohi ndhoka ihadhililwa ihe odhokwoopaleka owala omagumbo.

Omagumbo oga simana, na kehe omuntu oku na uuthemba woku kala e na olukalwa, shika oha shi gamene aantu kiiponga ngaashi yoombepo dho mapukupuku noomvula wo.

Okuna aanafaalama mboka yatula uunafaalama mumwe. Oto adha omunafaalama ena ofaalama yoondjuhwa, ena ofaalama yoohi nosho wo yiimeno yili pehala limwe.

Iinamwenyo oyindji yomokuti ohayi valele momamanya, nosho wo konima yoondundu. Iinamwenyo mbyoka, oha yi holama wo konima yomamanya pethimbo lyomvula, nopethimbo lyombepo ombwiinayi.

Aanafalama oyendji monena ohaya longitha uumunino uushona okutekela iimeno yawo. Uumunino mboka ohawu kala ihe wa kogekwa komunino omunene ngoka gwa kogekwa kopomba.

Aantu oyehole oku talelapo efuta . Kooha dhefuta ohaku adhika aantu oyendji mboka yatala omakuthikuthi gefuta.

Oonyanga ndhoka oontiligane odha simanekwa noonkondo oshoka uuna dhaliwa ohadhi gamene olutu kaalukwatwe ko kaankelela.

Pethimbo lyokwenye, aanafaalama ohaya tekele iimeno yawo, taya longitha ominino, ndhoka hadhi kala dha kogekwa kuupomba.

Iinamwenyo oyindji yo mokuti oye edhililwa moondhalate, opo aantu ya kaleke kokule uukongo waa li paveta. Iinamwenyo mbyoka , ongaashi oosino, oondjamba osho tuu.

Aanafalama mboka aanene monena ohaya longitha omashina ngoka ga ndulukwa po gokumeneka iimeno. Omashina ngoka ohaga kunwa iimeno etaga sile oshimpwiyu iimeno.

Aantu ohaya kambadhala okufula omithima noshowo oondama opo uuna omvula ya mwena po omuloka, otaya kala natango ye na omeya ngoka taya vulu oku longitha.

Kiitopolwa oyindji yokonooli aantu onkene haya longitha oonani oshowo oondongi oku pulula omapya gawo.

Uuna aantu taya longitha oonete okukwata oohi momeya, opu na wo omulandu ngoka gu na okukala gwa landulwa. Onete oyi na okukala yi na oombululu, opo oohi ndhoka oonshona inaadhi gwana okuliwa dhi shune momeya.

Iimeno oyapumbwa oonte dhetango opo vivule okukoka, ihe opuna omaludhi gamwe giimeno ngoka inaga pumbwa oonte dhetango odhindji oshoka ngele oonte dhetango odha ningi odhindji nena iimeno mbyoka ohayi vulu okusa.

Miikwamawawa mbyoka hayi munwa momagumbo omwakwatelwa wo oombaka nosho oonguti. Oombaka odho ndhoka hadhi vulu okuvala omayi ogendji.

Iinafala oyendji oha Longo iilikolomwa ya yoloka mbyoka hayi landithwa menu lyoshilongo nopondje yoshilongo

Aanafalama yamwe mboka haya longitha ominino dhoka dhakogekwa koopomba oku tekela iimeno yawoo. Ominino dhoka odhindji odha fulilwa mevi.

Omboga ndjoka yopashinanena oya pumbiwa unene momalutu, oshoka oyina iitungithilutu yasimana mbyoka yimwe yomuyo hayi kwathele okunkondopeka omasipa

Aantu ohaya kambadhala wo okutsilika nokupunguoa omeya muundama opo ihe ya vule okuga longitha ngele omvula yasheka.

Omambakumbaku ogo haga longithwa monena nogeli omawanawa oshoka iilonga oya ningwa iipu.

Oshigwana shokonooli ohashi fulu omithima, opo shi vule okukala sha mona omeya ngoka taya vulu okulongitha okuhugila iinamwenyo yawo.

Oonyanga oontiligane odha simana ngele tashi ya puundjolowele waantu. Oonyanga ndhoka odha talikako onga tadhi vulu okugamena omalutu gaantu okukwatwa kokankela.

Ethimbo ndjoka lyomvula, olyo woo ethimbo ndjoka omilonga, ha dhi udha dho ta dhi tameke oku tilahi omeya, shoka shili ha shi eta woo efundja.

Miitopolwa yimwe yoshilongo, ngaashi mOshikoto omuna omahala ngoka hamu pumbwa okuyendwa kiitukutuku mbyoka iinene, oshoka uutukutuku uushona itawu piti mo mevungu ndyoka. Ohali kala ele noonkondo.

Aantu oyena omikalo odhindji dhoka haya longitha okupungula omeya, oshoka thimbo limwe omeya ohaga vulu oku kala gapumba.

Iikunino ohayi longithwa onga oyo onzo yiikulya moshilongo kehe. Aantu ohaa vulu okwi iningila iikunino yawo ongele okonima yomagumbo nenge taa ningi moofaalama ndhoka oonene opo ya vule oku kala yena iikulya.

Momakuti oshowo miiheke oha mu adhika omiti dha yooloka mokawo mwa kwatelwa niigwanga. Oonganga oha dhi ka konga iigwanga momakuti opo dhi vule okuyakula aantu mboka ye niwe kuuvu.

Moositola dho paungomba oshowo miiputudhilo mboka yo pombanda omuna wo aantu mboka taya ilongele oshilongwa shono, mboka ya hala okutseya oshindji kombinga yomeya.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shoka shakotoka, naanongononi oya tseyitha ngeyi kutya ondjamba ihayi dhimbwa pehala mpoka ya nwine omeya kutya napukale pwapita oomvula ngapi.

Uuna omvula yaloko olyo woo ethimbo ndyoka oondhila odhindji hadhi monika mewangandjo. Oondhila ndhoka ongaashi oonkwinkwiti osho woo oonamutoka kanyandi.

Uuna omvula yaloko, aantu ohaya kambadhala omikalo dhayooloka mpoka taya vulu okukala yapungula omeya opo yavule wo okugalongitha nande omvula oyikale yakula.

Aantu oyendji ohaya dhikile omatama ngele ga koko oshoka ngele inaga dhikilwa ohaga ningi owala omahwa ihe ihaga tula ko mbala.

Miinamwenyo ayihe yo kombanda yevi, ondjamba oya tseyika kutya, osho oshinamwenyo shoka hashi vulu okunwa omeya ogendji mesiku, shi vule iinamwenyo ayihe.